Imkhuhlane esihluphile kulezi insuku elizweni , abezempilakahle ngasosonke isikhathi sebehlala begqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi imikhuhlane leyi .Njengabantu abasebenza abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo.

Kulezi insuku kuqakathekile ukuthi abantu bezempilakahle kanye labantu behlale bezivikelele lapha kanye ngokuvala amakhala. Eminye imikhuhlane esibulala abantu siyithatha emoyeni

kulezi insuku kukhona imkhuhlane esimemethekile elizweni ebulala abantu ngakho abantu bayaxwayiswa ukuthi begijimele esibhedlela abezempilakahle bebahlole ngemuva kokubana imkhuhlane leyi ibahlasela

Izigulane kulezi insuku abantu babuya bebulawa yimikhuhlane eminengi etshiyeneyo ngakho abantu bezempilakahle kulezi insuku sebegqoka impahla zokuzivikela ukuthi bengathelelwa yizigulane imikhuhlane leyi.

Umkhuhlane ohlasela abantwana abancane. Abezempilakahle bahamba bebhoda esigabeni bethontisela bonke abantwana bebavikela emikhuhlaneni leyi etshiyeneyo. Siyabonga abantu bezempilakahle ngokusindisa impilo zabantwana.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle labo bezivikele ezibhedlela begqoke impahla ezizabenza bengatholi imikhuhlane lapha ezandleni begqoke amagilovisi bevale amakhala kanye lemilomo nxa beselapha izigulane.

Abantwana abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi bayathontiselwa esibhedlela bevikelwa emikhuhlaneni eminengi. Omama bonke bayanxuswa labantwana esibhedlela ukuthi bezothontiselwa kukhona omongikazi abathontisela abantwana.

Abezempilakahle ababili abagqoke impahla zokuzivikela imnengi imhuhlane kulezi insuku esihlasela abantu ngakho abezempilakahle bayavala lapha ezandleni ngamaglovisi bevale emakhaleni ngezifoyo ezilompala omhlophe.

Kwesinye isikhathi kumele silalele abantu bezempilakahle nxa besinxusa esibhedlela ukuthi sizohlaba amajekiseni sivikela emikhuhlaneni eyabe isiqedile abantu elizweni, kuba nzima nxa umuntu esehamba esegula.

Yisikhathi sendlala abantu esigabeni bayaphiwa ukudla. Kuyabe kuphakathi kwamasaka amakhulu amhlophe. Kukhona inhlanganiso epha abantu ukudla ukuze bengabulawa yindlala.

Kulenhlanganiso ebizwa kuthiwa yiUNICEF. Inhlanganiso leyi inceda kakhulu abantu elizweni. Kwezinye izikhathi iyabhadelela abantwana esikolo njalo ezigabeni iya yakhela abantu izimpompi lapho abathatha khona amanzi ayabe ehlanzekile.

Inhlanganiso e supporter amazwe amanengi ebizwa kuthiwa yi unicef kwezinye izikhathi iyathengela abantwana besikolo ama uniform kumbe iphe abantwana besikolo ukudla.

Abantwana sebesiyakudla Sebejabulile .Bayabagezisa izandla. Baveze amazinyo amhlophe .Owesilisa othwele inkomitsho Eceleni kwabantwana kukhona amahlamvu ezihlahla Bagezela enditshini elombala obomvu

Ukufundiswa ngabezempilakahle indlela okumele siziphathe ngayo njalo sizivikele ngayo kweminye imikhuhlane etshiyeneyo owesilisa ogqoke isudu emnyama leyembe emhlophe wabopha lethayi ebomvu uphiwe ithuba lokuthi afundise abantu.

Abantu abezempilakahle abamileyo phambi kwesakhiwo esilomduli opendiweyo ngependa elithanga bamile bathatha umpikitsha besenzela ukukhumbula usuku lolu olukhulu olwanamhlanje

Omama ngabantu abasukumela phezulu ikakhulu nxa begulelwa ngabantwana bayahambisa abantwana ezibhedlela. Kulilungelo lomntwana ukuthi athole ukulatshwa. Kukhona odokotela labomongikazi abalindele ukulapha abantwana ezibhedlela.

ukuqakatheka kwamanzi empilweni zabantu akumelanga abantwana betholakale endaweni lapho okukhiwa khona amanzi bedlalisa amanzi ngoba amanzi aqakathekile siyawanatha siyapheka ngawo siyagezisa imiganu emakhaya asebenza izinto ezitshiyeneyo

abezempilakahle bayahlola umama igazi emunweni nxa behlola umama igazi bayzivikela lapha ezandleni ukuze bengathintwa ligazi likamama bayagqok amagilovisi njalo kukhona imithi eminengi esemabhokisisni abasebenzisa ukulapha ngayo abantu

Omama basemkhankasweni wezempilakahle sebephiwe amajacket alombala oluhlaza kanye lezikipa ezifananayo ,omama bayabe befundisa abanye omama indlela okumele bazivikele ngayo ukuthi bangazithwali bengasebenzisa amaphilisi kumbe behlatshwe njalo amajekiseni.

Bahlezi abantu esibhedlela sabantu abagula ingqondo, abesilisa kanye labesifazana, kukhona njalo abaqoke izikipa ezifananayo ezilombala omnyama balalele abakufundiswayo esibhedlela.

Ukusetshenziswa kwezidakamizwa kwenza abantu abanengi becina behlanya, uthole umuntu esebhoda egangeni ethwele amaphepha amanye esewagqokile laoha ekhanda, engcolile engasakwazi ukuthi ayenzeni. Kwesinye isikhathi okwenza abantu behlanye yikucabanga kakhulu.

Owesifazana osesibhedlela sabantu abagula ingqondo uyabobotheka uveze amazinyo amhlophe umile ugqoke isikipa esilomba olithanga. Ngemuva kwakhe kulamagabha amanengi awemithi esetshenziswa ukulapha abantu laba abagcwele esibhedlela.

Abantu abasesibhedlela sabantu abagula ingqondo abafundiswayo indlela okumele baphathe ngazo izihobo zazo ezikulesi isibhedlela nxa beyabe sebephumile. Bafundiswa ngowezempilakahle omileyo .

Indawo ezinengi, kungaba sesibhedlela kumbe emakiliniki, zandise kuba lamabhakani kumbe phezulu umdulwini,, ezakhiweni, kuyabe kubhaliwe amabala, amhlophe kumbe alithanga, kubhalwe ibizo lesibhedlela ukuze abadingayo bengathwali nzima.

Kuqakathekile ukuthi omunye nxa elohlupho edinge umngane wokuxoxisana laye akhiphe into emhluphayo ngoba engaswela umuntu wokuxoxisana laye abantu abacabanga kakhulu bacina sebehlanya kwezinye izikhathi

ezibhedlela kumbe ema kiliniki kugcwele imitshina esetshenziswa ngodokotela ,kukhona njalo eminye imitshina ehlola isisindo so muntu ukuthi usinda kangakanani ,eminye njalo ihlola itshukela eminye ngehlola umkhuhlane we BP

ezibhedlela kumbe ema kiliniki kukhona izindlu lapho abantu abagula kakhulu odokotela bayaba lalisa esibhedlela ,kuyabe kulemibheda kuleyo ndawo ukuze nsuku zonke ekuseni omongikazi labo dokotela bevuke behlola abantu laba

Bahlezi abantu esibhedlela balindele ukuhlolwa ngo dokotela. Esibhedlela kumele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi phansi kuyacazimula imduli njalo kumele ihlale ipendiwe ngependa emhlophe.

Ikhabothi etholakala esibhedlela, elamavili. Odokotela bayayifuqa kumbe omongikazi, njalo ilamashelufu amanengi atshiyeneyo. Lapho abafaka khona imithi yabo nxa sebesiyakwelapha izigulane,

Ukuqakatheka kwezibhedlela esezingcwele emakhaya abantu abanengi labasathwali nzima nxa besiya ezibhedlela sebehamba ezibhedlela eziseduze labo abantu babehamba imango emide besiya ezibhedlela

Umama uhambise umntwana esibhedlela ukuyahlatshwa , umongikazi ugqoke impahla ezimhlophe ,uqale waxoxisana lomama ukuze amhlabe ijekiseni amelaphe okumbulalayo.

Ezibhedlela kumbe emakiliniki isikhathi sonke amasango ahlala evuliwe ukuze abahamba ngezimota bengene. Kukhona indawo lapho izimota ezifika zime khona, njalo izakhiwo ezinengi zesibhedlela zibhaliwe phezulu emdulwini.

Ungaba sesesibhedlela kumbe emakliniki , kukhona abantu abaklinayo kule indawo ukuze isibhedlela sihlale zihlanzekile njalo kuyabe kulamabhentshi lapho izigulane ezigula zihlale khona zilindele ukungena zibone odokotela , ikhona njalo lendawo elotshani obuluhlaza lamaluba acecisileyo

Abezempikahle odokotela bamile esibhedlela abanye bagqoke impahla zabo abanye njalo bagqoke impahla zomsebenzi amajazi amhlophe bavalile emakhaleni ngezahika bezivikele emkhuhlaneni etholakala emoyeni

ibhakane elitshengisa abantu indawo nxabengayazi kulotshani olubuhlaza ngaphansi njalo ngemuva kulesihlahla esilamahlamvu acijileyo aluhlaza eceleni kwebhakani kulomduli oyakhwe ngezitina

Ekiliniki abezempilakahle bahlezi. Kukhona njalo abantu abakule indawo abalande ukuzolatshwa. Abezempilakahle baqale bafundisa abantu ngimikhahlune esigcwele elizweni, lindlela okumele bezivikele ngayo kuleyo mikhuhlane.

Ekilinika ungangena phakathi umduli upendiwe ngependa elithanga. Unamathiseliwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama. Kukhona njalo iminyango ependiweyo, ilombala onsundu. Phansi kuhlanzekile kuyacazimula, akula ngcekeza.

Abantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela, kukhona imithi abayifundiswayo ngaleso sikhathi, njalo lapha ezadleni nxa besebenzisa leyo mithi bayazivikela ngokugqoka amagilovisi, bagqoke amajazi amhlophe.

Abantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela , kulethafula enkulu elombala omhlophe. Egcwele izinto ezisetshenziswa ngabafundi esikolo ezitshiyeneyo okugoqela lemithi esemambodleleni kanye lemitshina.

Abantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela. Nxa ufuna ukuba nguDokotela, uyahamba okweminyaka eminengi ufunda. Kukhona imitshina abakufundisa yona, kanye lemithi ukwenzela ukuthi nxa usubuya esibhedlela usuzolapha abantu uyenze into eqondileyo.

Abantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela bahlezi. Ukhona umbalisi esimbiza ngokuthi ngu lecturer otholakala eYunivesithi onguye ofundisa abantwana abafundela ukuba ngodokotela

Abezempilakahle bavakatshele esigabeni, bahamba behlola abantu imikhuhlane eminengi. Abantu basukume ngobunengi besiya kuleyo ndawo. Bamile balayinile, basahlola ubaba ohleziyo oseluphele osengukhulu, ukhamisile.

Umfana ubeselensuku elalisiwe esibhedlela walimala unyawo ade engahambi. Odokotela sebemelaphile umfana bamfaka leyinye insimbi ezamncedisa ukuthi anyathele engezwa ubuhlungu obukhulu. Wonke umuntu osesibhedlela umangele esebona umfana esetotoba.

Abantu bahlezi emabhentshini esibhedlela balindele ukungena bebone odokotela, bonke abantu ababuya esibhedlela kumele bebe lamabhuku abo lapho odokotela abafika bebhale khona ngemuva kokubahlola.

Esibhedlela kukhona abanye abantu ababuya behamba ngezimota. Beletha izigulane. Kukhona indawo lapho izimota ezifika zime khona. Abanye njalo bahamba ngenyawo. Kuhlanzekile, kakulangcekeza phansi. Izimota ezinengi ezisesibhedlela, zilombala omhlophe.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zonke zibelemota ethwala izigulane. Imota elombala omhlophe ebhaliweyo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka lomzila obomvu. Imota leyi ithwala abantu abangasakwanisiyo ukuzihambela bodwa isikhathi esinengi.

Isikhathi esinengi abantu abagula kakhulu odokotela bandise ukubavalela esibhedlela. Kukhona izindlu abantu laba abagcinwa khona. Kuyabe kulemibheda abalala kiyo. Benzela ukuvuka nsuku zonke ekuseni odokotela labomongikazi behlola izigulane.

Isitulo esitholakala esibhedlela eceleni komduli esisetshinziswa ngabantu abagogekileyo isikhathi esinengi kanye labalimeleyo abangakwanisiyo ukuhamba silamavili umuntu uyahlala umfuqe umuse lapha ofuna ukuyakhona

Esibhedlela kugcwele izakhiwo ezinengi phakathi. Kusesibhedlela lapho okulatshwa khona abantwana abancane, kube lesibhedlela lapho okuhlolwa khona omama abazithweleyo kunelesibhedlela lapho okulatshwa khona abantu abadala

Ikiliniki yakithi uyakhwe kuhle kakhulu kupendiwe umduli ngependa elombala oluhlaza okwesibhakabhaka lapha emdulwini kunamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo phezulu njalo emdulwini kubhaliwe ngamabala

Izibhedlela ezinengi ziyakhelwe eceleni. komgwaqo. Lokhu benzela abantu abagulayo ababuya ngezimota. Zifika zibahlisele esangweni lesibhedlela. Njalo kuyabe kulebhakani elibhaliweyo elinceda abantu abuya bedinga indawo bengayazi

esibhedlela kumile imota ethwala izigulane kulabantu abanengi abamileyo kanye labeze mpilakahle kulabantu abalele emibheda abagulayo imibheda elombala omhlophe bambathiswe ngengubo ezilombala omhlophe.

Esibhedlela ungangena phakathi, kulezakhiwo ezinengi kulendawo lapho okulabomama abazabelethela khona lalapho okulatshelwa abantwana.

Manengi amakiliniki aseyakhiwe emakhaya. Abantu abanengi abasathwali nzima. Sebehamba kulawo makiliniki aseduze labo. Uphahla lwekiliniki lulombala oluhlaza njalo emdulwini kubhaliwe ibizo lekilinika.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okulemibheda khona abalalisa abantu abagulayo ngaso sonke iskhathi omongikazi bayabe bebhoda esibhedlela behlola izigulani ikhona njalo imitshina abayabe beyisebenzisa ukuhlola izigulani

namuhla esibhedlela bekugcwele abezempilakahle batshone bemile ilanga lonke izigulane kade zigcwele zihlolwa imikhuhlane ethiyeneyo ezinye njalo zihlatshwa amajekiseni bezivikela emikhuhlaneni

Abesifazana labesilisa abahleziyo ezitulweni esibhedlela kugoqela kanye leziphathamandla zikhona basemhlanganweni bayaxoxisana ngemikhuhlane esihlasele abantu elizweni lonke jikelele .

Kulezinsuku ungahamba esibhedlela ugula , into yakuqala odokotela bengakakaphi , baqala ngokukuhlola umkhuhlane we BP , umkhuhlane wetshukela, bekuthathe igazi behlola igcikwane le HIV bethi sevekulapha lokhu okukuhluphayo.

ITecnology ayipheli ilokhu iqhubeka isiyaphambili kukhona izicathulo esezilungiselwe abantu abayabe belimele ukuze umuntu wakhona asigqoke engezwa ubuhlungu obukhulu kakhulu njalo zikhona izinto odokotela abazisebenzisayo nxa belapha izigulani ezibhedlela

Emadolobheni zinengi indawo lapho okuthengiswa khona imithi esikubiza sithi kuseKhemisi. Ziyabe zilandelana, abantu bangena endaweni elentengo ephansi ,abathengisa amaphilisi abo abantu abayenelisa ukuthi bewathenge ezinye izitolo ziyadula.

Umama uhlezi esibhedlela , udokotela wesifazana ogqoke ijazi elimhlophe wavala amakhala usebenzisa umtshina wokuhlola i bhiphi ,ehlola umama.

Abezempilakahle bahlezi, ababili abagqoke okumhlophe bayahlolana umkhuhlane weBP. Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale esazi ukuthi iBP yakhe iphezulu loba iphansi.

isigulane esilele esibhedlela eceleni kwesibhedlela kulomtshina olombala omhlophe ogcwele amatshubhu tshubhu amanengi ahlonywe emzimbeni wesigulane esileleyo.

Abantu abanengi asebekhulile ikakhulu abesifazana bandise ukuhlutshwa ngumgogodla oyabe usubuhlungu ngakho abantu abanjalo kuqakathekile ukuthi begijimele esibhedlela beyethola usizo kubodokotela.

Abezempilakahle abasewofisini lapho abasebenzela khona owesifazane lowesilisa. Kukhona itafula elilombala omhlophe kanye lekhomputha abayisebenzisayo ukubhala izinto ezinengi ezomsebenzi.

Abezempilakahle ababili, labo kuqakathekile ukuthi bezihlole imikhuhlane efana lamgcikwane eHIV. Omunye ubambe owesilisa umunwe owezempilakahle, umthatha igazi ehlola igcikwane leHIV. Uzivikelile ezandleni ngokugqoka amagilovisi

Bagcwele abantu, kubuye abantu bezempila kahle bayahlola imikhuhlane etshiyeneyo egoqela umikhuhlane we bhiphi, owetshukela, kanye legcikwane leHIV.

Kukhona abanye abantu ababulawa ngumkhuhlane we asima abanye bayanatha amaphilisi aqeda lowo mkhuhlane abanye njalo byahahaza lapha emlonyeni ngezi spray ze asima.

Ababili abesilisa abaxoxisanayo omunye ngowezempilakahle uvalile amakhala akhe kanye lomlomo ezivikela emikhuhlaneni etholakala emoyeni kulesigubhu samanzi eceleni kwakhe.

Abezempilakahle siyababonga ngomsebenzi abawenzayo, bayabhoda ezigabeni ezinengi ezitshiyeneyo behamba beselapha abantu mahala njalo bebahlola lemikhuhlane eminengi etshiyeneyo yakulezi insuku egoqela umkhuhlane we Bp.

Minengi imitshina ehlola abantu abagulayo njalo kukhona eminye ehlola amagcikwane acatshileyo emzimbeni . Imitshina leyi iyatshiyana, eminye njalo isetshenziswa ukupheka amaphilisi. Eminye njalo isetshenziswa ukuhlola ukuhamba kwegazi lomuntu .

Udokotela owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe kuletafuka enkulu elompala omsundu acazimulayo. Kugcwele ama khombutha odokotela bayawasebenzisa amakhomputha amanengi ukubhala izinto zabo ezinengi ezitshiyeneyo.

ODokotela abasebenzela elabhoritori bathwele umthambiso womuntu ongumama. Befuna ukuhlola ukuthi umama akazithwalanga ,njalo bagqokile amagilovisi lapha ezandleni.

Imitshina esiyithola elaboratory esetshenziswa ngo Dokotela. Kukhona oDokotela abasebenza elaboratory bayibo abakwazi ukusebenzisa imitshina leyi nxa behlola izigulane.

Udokotela wesifazana osebenzela elabhorethori, kumbheda lapho izigulane ezilele khona. Kukhona njalo letafula elomabonakude phezulu. Kukhona lapho abhala khona nxa eqeda ukuhlola izigulane.

umama ulele embhedeni e laboratory owezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe usebenzisa ithulusi elombala omhlophe ukuhlola umama lapha esiswini njalo umbambile

Abezempilakahle abathathu abasebenzela eLaboritory bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka ababili bagqokile izifonyo bevale amakhala kanye lemilomo ezandleni lapha bazivikele ngokugqoka amagilovisi minengi imithi abayisebenzisa eLaboritory ngakho kudingakala ukuthi bazivikele.

Odokotela nxa uyabe ugula kwesinye iskhathi bayakuthatha igazi befuna ukuyakuhlola bebone umkhuhlane owugulayo igazi leli lihlolwa endaweni okuthiwa kuselaboratory okugcwele imitshina eminengi.

Kuselaboratory sithola imitshina ehlola abantu, kukhona njalo lemtshina emkhulu lapho abangenisa khona umuntu nxa befuna ukuhlola ingaphakathi yakhe

Elabhorithori kulapho okutholakala khona izi imtshina eminengi ehlola izinto ezitshiyeneyo kulapho njalo odokotela abathatha amagazi abantu kanye lezikhwehlela kumbe lemithambiso besiyakuhlolwa kuleyondawo.

E laboratory sithola izinto ezinengi. Kukhona imtshina ehlola izigulane Kanye lehlola amagazi abantu. Kukhona njalo ikhabothi lapho okubekwa khona imithi abayisebenzisa kule indawo. Kuyabe kubhaliwe ngamabala amnyama kunamathiselwe iphepha ekhabothini.

Amambodlela alomuthi asetshenziswa elabhorithori, amambodlela lawa atshuiyne njalo anamathiselwe amaphetshana abhaliweyo ibizo lomuthi.

Elabhorithori sithola izinto ezinengi kule indawo. Kukhona odokotela abasebenzela elabhorithori. Abanye ngaba hlola igazi labantu, abanye ngabahlola imithambiso yabomama abayabe beyithethe. Eminye imitshina njalo ihlola ukuhamba kwegazi emzimbeni yabantu. Kulemitshina ehlola imikhuhlane etshiyeneyo.

Odokotela abasebenzela e laboratory bayahlola amagazi abantu nxa umuntu egula odokotela bayamthatha igazi befuna ukuhlola umkhuhlane obulala umuntu abanye njalo ngabathatha imthambiso kumbe izikhwehlela kukhona imtshina elaboratory ehlola izinto lezo

Elabhorethori kulapho odokotela abahlola khona amagazi abantu izikhwehlela kumbe imthambiso njalo kulemitshina eminengi esebenza ukuhlola izinto ezitshiyeneyo.

Elaboratory kukhona ikhabothi elombala oluhlaza okwesibhakabha lomhlophe lapho okuhlala khona imithi yabodokotela kukhona njalo lamasinki lempompi abageza khona izandla nxa beqeda kubamba imithi

Elaboritori kutholakala izinto ezinengi kugcwele imitshina etshiyeneyo ehlola umkhuhlane eyehlukeneyo ebantwini imitshina leyi eminengi yakhona ilamavili iyafuqwa njalo eyabe ilombala omhlophe

Elabhorethori sithola imitshina eminengi, esetshenziswa ngodokotela kukhona njalo lama khompuyutha abawasebenzisayo, kulabo dokotela abasebenzela kule indawo abaqhatshelwe ukuhlola abantu besebenzisa imitshina etshiyeneyo.

Umtshina omkhulu olombala omhlophe, umtshina lowu bayakwanisa ungengisa umuntu phakathi nxa besiya mhlola. Imitshina esiyithola esibhedlela ihlola imkhuhlane eminengi emzimbeni yabantu.

Odokotela besilisa ababili abasebenzela elabhorethi. Kukhona imitshina abayisebenzisayo nxa behlola izigulane njalo kukhona eminye imitshina ehlola amagazi abantu kanye lemithambiso lezikhwehlela kule indlu.

dokotela wesifazana osebenzela e laboratory ugqoke ijazi elimhlophe ngemuva kwakhe kulemibheda elezigulane uyabhala emaphepheni amhlophe kukhona le computer phambi kwakhe usebenzisa usiba nxa ebhala

Imikhuhlane ehlasela abantwana abancane efana labondingindi. Kuyadingakala ukuthi ngaso sonke isikhathi abantwana behanjiswe ezibhedlela besiyathontiselwa, kwesinye isikhathi behlatshwe amajekiseni bevikelwa emikhuhlaneni yonaleyo.

Indawo ezinengi kungaba sesibhedlela zandise ukuba lamabhakane ayabe ebhaliwe ibizo lesibhedlela aphinde njalo abhalwe ngendlela abasebenza ngayo okugoqela isikhathi abavula ngaso lesikhathi abavala ngaso.

Abantwana abasebenzisa amacrush esikubiza ngesikhiwa abanye njalo kukhona abazihambelayo bodwa laba abantwana amacrush lawa abenza bengezwa ubuhlungu kakhulu njalo ayabancedisa nxa behamba.

Abezempilakahle abasebenzela esibhedlela sabantwana abancane, bagqoke impahla eziluhlaza, bavalile njalo amakhala kanye lomlomo ngezaheka ezivikela emkhuhlaneni etholakala emoyeni.

Imtshina yakulezi nsuku ilama vili phansi .Uyakwanisa ukuthi uwufuqe . Odokotela bayafuqa Imtshina leyi nxa sebesiya kwesinye isigulane. Iskhathi esinengi imtshina leyi iyabe ilombala omhlophe .

Abanye abantu abagula kakhulu esibhedlela odokotela bayananzelela ukuthi umuntu uyabe engelalo igazi eleneleyo emzimbeni kwesinye isikhathi umuntu uyahamba eyethenga igazi bemfake kukhona njalo imitshina abayisebenzisayo ukufaka igazi lomuntu emzimbeni.

Esibhedlela odokothela bayasebenzisa amathulusi amanengi atshiyeneyo nxa beselapha isigulani ,kukhona ithulusi abayisebenzisa nxa bekhipha umuntu izinyo elibuhlungu, amathulusi amanengi ayabe elombala ocazimulayo.

Amathulusi atholakala esibhedlela, amanye acijile phambili. Amathulusi lawa odokotela bayawasebenzisa ,nxa belapha izigulane. Ungabuya ufuna ukukhitshwa izinyo ikhona ithulusi abayisebenzisayo ,bekukhiphe izinyo.

Kulezi insuku omama labo sebehamba emakhemisi beyethenga amathulisi okuyazihlola ngekhaya, umama uyathenga ithulisi yokuzihlola ukuthi uzithwele afike ayifake phakathi komthambiso, nxa umama ezithwele iyakhipha imizila emibili, nxa umama engezithwalanga iyakhipha umzila owodwa.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane. Kukhona njalo lesinki elombala omhlophe lapho odokotela abageza khona izandla, kulempompi.

eSibhedlela sithola imithi eminengi eyabe isemagabheni kwezinye izikhathi emabhokisini kukhona njalo lemitshina ehlola abantu , kukhona lamathuluzi abawasebenzisa nxa belapha izigulane , eSibhedlela kulapho impilo zethu ezisindiswa khona ngoDokotela kanye labo Mongikazi .

Esibhedlela odokotela kukhona ithulusi abayisebenzisayo. Ithulusi leyi, iyahlola ukutshaya kwenhliziyo yomuntu ogulayo. Bayabe beyifake esifubeni somuntu ogulayo, ngapha elalele endlebeni.

Izigelo ezitholakala esibhedlela zisetshenziswa ngodokotela ikakhulu nxa besiyahlinza umuntu izigelo lezi zilombala ocazimulayo njalo kukhona imithi abazigezisa ngayo ngemuva kokuzisebenzisa.

amathulusi amanengi agcwele esibhedlela asetshenziswa ngodokotela kanye laboi mongikazi nxa beselapha izigulane amanengi akhona ayabe elombala ocazimulayo amathulusi lawa alusizo kakhulu empilweni zabantu abagulayo

Isitulo esisithola esibhedlela. Isitulo lesi silamavili, umuntu ogulayo uyahlala kiso bebe sebemfuqa bemuse lapho ayabe efuna ukuya khona. Kukhona njalo indawo lapho obeka khona inyawo lalapho ogaxa khona izandla.

Esibhedlela odokotela basebenzisa amathuluzi amanengi kanye lemitshina nxa behlola izigulane ngemuva kokusebenzisa imitshina kukhona indawo lapho abagezela khona izandla okulesinki elombala omhlophe lempompi ecazimulayo.

Imitshina esiyithola esibhedlela odokotela abasebenzisa ngayo ukuhlola abagulayo, imitshina leyi ihlola imikhuhlane etshiyeneyo kukhona njalo lama computer asetshenziswa ngodokotela

Imtshina eminengi etholakala ezibhedlela, imtshina leyi iyatshiyana njalo ihlola imkhuhlane etshiyeneyo ebantwini. Odokotela bayasebenzisa imitshina leyi nxa behlola izigulane.

Kwesinye isikhathi abantu abaphela amandlla. Uthole umuntu engasakwanisi ukuhlala yedwa, Odokotela bayamfaka, esikubiza ngesikhiwa sithi yidrip. Lokhu kuncedisa isigulane ukuthi sithole amandla.

I tray esetshenziswa ngodokotela nxa bebhoda behlola izigulane kwesinye isikhathi bayabe befake amaphilisi Kanye lamajekiseni okuhlaba izigulane. I tray leyi ilamavili iyafuqeka.

Imtshina esiyithola esibhedlela iyatshiyana. Eminye mncane, eminye njalo mikhulu. Ikhona imitshina ehlola izisindo zabantu, kube khona imitshina ehlola ingaphakathi yabantu, eminye ihlola ukuhamva kwegazi emzimbeni.

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela isikhathi esinengi bayabe beyigaxe entanyeni nxa sokuthe kwafika isigulane esidinga ukuhlolwa ukutshaya kwenhliziyo bayasebenzisa ithulusi leyi beyifake esifubeni njalo okunye bekufake endlebeni yabo.

Amanye amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ayasebenzisa igetsi kuyabe kulentambo enkulu ende emnyama njalo amanye ayabe elensimbi ecijileyo phambili amathulusi lawa aulusizo kakhulu ezibhedlela.

Imtshina esiyithola esibhedlela. Eminye ipheka amaphilisi , eminye ihlola imikhuhlane ebantwini. Njalo imitshina leyi iyatshiyana. Ihlola imikhuhlane etshiyeneyo. Odokotela bayayisebenzisa, njalo imitshina leyi isetshenzisa igetsi.

Esibhedlela sithola izinto ezinengi ezisetshenziswa ngodokotela ezigoqela imitshina ehlola abantu kukhona imitshina njalo ehlola isisindo somuntu kukhona njalo ithuluzi ehlola ukutshisa komzimba womuntu ogulayo kukhona njalo leminye imitshina etshiyeneyo.

Esibhedlela kugcwele imitshina emnengi, imtshina leyi ihlola izinto ezitshiyeneyo ebantwini abagulayo ingahlola ukuhamba kwegazi emzimbeni ingahlola eminye imkhuhlane etholakala ngaphakathi komuntu.

Isitulo esilamavili. Sitholakala esibhedlela. Isigulane esiyabe sigula kakhulu singenelisi ukuzihambela sodwa, kumbe abantu ababuya belimele. Silusizo kakhulu. Umuntu uyahlala, bebesebemfuqa.

amathulusi amanengi asetshenziswa ngodokotela lemitshina ehlola imikhuhlane etshiyeneyo kukhona njalo amathuluszi ahlola ukuhamba kwegazi lomuntu kube lomunye ohlola isisindo somuntu njalo amathulusi amanengi imitshina le ilamavili odokotel bayakwanisa ukuyifuqa

Kulezi insuku ezibhedlela sokulemtshina eminengi. Imtshina leyi iyahlukana njalo ihlola imkhuhlane etshiyeneyo. Odokotela bayayisebenzisa nxa sebehlola izigulane.

Manengi amathulusi esiwathola esibhedlela asetshenziswa ngabodokotela nxa beselapha izigulane. Amanye amathulusi alombala ocazimulayo njalo ayabe ecijile phambili. Amathulusi lawa alusizo empilweni zabantu.

Imtshina yakulezi insuku esiyithola ezibhedlela, eminengi yakhona isebenzisa amagetsi. Nxa amagetsi engekho, odokotela abakwanisi ukusebenzisa imitshina leyi, njalo ngeke behlole izigulane. Eminye ilamavili, iyakwanisa iyafiqwa.

Ithulusi encane esetshenziswa ngodokotela esibhedlela elombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lomnyama. Ithulusi leyi iyanceda kakhulu. Iyenza odokotela bebone eminye imikhuhlane eyabe icatshile.

Amanye amathulusi asetshenziswa ngodokotela ayabe elombala ocazimulayo eyinsimbi ecijile phambili. Amathulusi lawa atholakala ezibhedlela yiwo odokotela abawasebenzisa nxa belapha izigulane.

Eminye imitshina esetshenziswa ezibhedlela ngodokotela isebenza ngamagetsi ngakho nxa amagetsi engekho imitshina leyi ayisebenzi kubanzima kobo dokotela nxa sokugcwele izigulane ezifuna ukuhlolwa amagetsi engekho.

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Ithulusi leyi bayasebenzisa ukuhlola ukutshisa komzimba wumuntu ogulayo. Bayayifaka ekhwapheni okwemizuzu emlutshwana.

Kulezi insuku imisebenzi yabodokotela isilula ezibhedlela. Ezibhedlela sokugcwele imitshina eminengi etshiyeneyo ehlola imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Abantu abagulayo esibhedlela, odokotela bafika kwesinye isikhathi bebahlabe amajekiseni, nxa kulesidingo sokuthi bebahlabe, njalo kulamathulusi amanengi asetshenziswayo. Abanye ababulawa ngamazinyo, kukhona amathulusi odokotela abakhipha ngawo amazinyo. Amanye amathulusi ayabe ecijile phambili njalo elombala omhlophe.

Amathulusi alombala ocazimulayo amanye acijile phambili amanye njalo alensimbi egobileyo asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane amathulusi lawa amanye alombala oluhlaza amanye njalo alombala olithanga

Amabhodlela amancani emithi esetshenziswa ngoDokotela ezibhedlela nxa beselapha abantu. Amabhodlela lawa ayabe esebhokisini elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama.

Minengi imithi esetshenziswa phandle. Kukhona njalo lemithi enathwa ngabantwana abancane. Isikhathi esinengi iyabe ibhaliwe imithi yabantwana indlela okumele abantwana bephiwe ngayo umuthi lowo.

Imithi eminengi esiyiphiwa Ezibhedlela, loba esiyithenga emakhemisi nxa iyabe ingekho emabhokisini, kwesisinye isikhathi iyababe isemambodleleni imbodlela eziyabe zivaliwe, ukuze umuthi ungatshaywa ngumoya, usebenze kuhle emuntwini ogulayo.

Eminye imithi esiyinathayo labantwana abancane bayakwanisa ukuyinatha. Iyabe ibhaliwe isilinganiso okumele umntwana omncane asinathe kanye lesilinganiso okumele sinathwe ngumuntu omdala. Ziyatshiyana izilinganiso lezi.

Amabhokisi emithi yakulezinsuku imithileyi ungaiphiwa esibhehlela kumbe uyethenga ekhemesi ukafakwa phakathi kwamabokisi bayenzela ukuthi imithi ingatshaywa ngumoya isebenze kuhle.

Umuthi olapha izinso kumbe amaphaphu. Umuthi lowu ulamandla kakhulu. Uyabe usebhokisini elimhlophe elilombala olithanga. Ibhokisi libhaliwe indlela umuthi okumele unathwe ngayo.

Amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo ayatshiyana .Amanye njalo alombala omhlophe amanye ayabe eluhlaza isikhathi esinengi amaphilisi ayabe esemabhokisini . Amabhokisi avikela amaphilisi ukuthi engatshaywa ngumoya .

Imithi eminengi iyabe isemabhokisini ivaleliwe ukuze ingatshaywa ngumoya njalo isikhathi esinengi ibhokisi liyabhalwa ibizo lomuthi libhalwe indlela okumele abantu basebenzise ngayo umuthi. Abantu abanengi abathandi ukubala okubhaliweyo emabhokisini.

Igabha lomuthi elimhlophe. Eceleni kulembodlela elomuthi, konke kunanyathiselwe amaphepha abhaliweyo ibizo lomuthi ophakathi, lezixwayiso okumele umuthi usetshenziswe ngawo

Abantu abagulayo banatha amaphilisi atshiyeneyo. Kukhona amaphilisi anathwa ngabantu abalemikhuhlane yebp. Amanye njalo anathwa ngabantu abalegcikwane le HIV. Amanye anathwa ngabantu abalomkhuhlane wetshukela. Amaphilisi lawa atshiyene.

Igabha lomuthi wesikhiwa owakulezinsuku elilombala omnyama livaliwe ngesivalo esimnyama labhalwa ibizo lomuthi ngamabala amhlophe umuthi lo uyelapha umkhuhlane

Amagabha emithi yakulezi insuku. Engaba lamaphilisi phakathi. Amagabha lawa atshiyene. Njalo yimithi ehlukeneyo ephakathi. Igabha legabha libhaliwe ibizo lomuthi ophakathi lendlela okumele usetshenziswe ngawo.

Isikhathi esinengi imithi esiyiphiwa ezibhedlela kumbe esiyithenga emakhemisi iyabe isemabhokisini ayabe evaliwe lokho kwenzelwa ukuthi umuthi ungatshaywa ngumoya njalo amabhokisi lawa ayabhalwa ibizo lomuthi lendlela okumele usetshenziswe ngayo.

Abantu abanengi abakhwehlelayo kukhona imithi esemambodleleni abayisebenzisayo kwesinye isikhathi odokotela bayachasisela abantu indlela okumele benathe ngayo imuthi kwesinye isikhathi njalo kuqakathekile ukuthi abantu bebale okubhaliweyo emabhokisini emithi.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imithi. Imithi enathwa ngabantwana abancane kanye leyabadala eyabe isemabhokisini kukhona njalo eminye imithi esemambodleleni.

Amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo. Amaphilisi ayaqeda ubuhlungu emzimbeni yabantu abagulayo. Njalo kukhona abanye abagula imikhuhlane etshiyeneyo asebenatha amaphilisi impilo zabo zonke.

Imithi yokukhwehlela esemabhokisini atshiyeneyo kukhona imithi enathwa ngabantwana lemithi enathwa ngabantu abadala, njalo emabhokisini kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi lowu ngowomntwana kumbe unathwa ngabantu abadala.

Igabha lamapills elilombala omnyama elihlala livaliwe ngaso sonke isikhathi ukuze amapills engatshaywa ngumoya asebenze kuhle emizimbeni yabantu ibhakiwe njalo ibizo lamapills

Amabhokisi amabili awomuthi alombala omhlophe kanye loluhlaza. Abhaliwe ibizo lomuthi ngokumnyama. Kukhona njalo amabhodlela amabili awomuthi avaliweyo ngezivalo ezimhlophe umuthi lowu welapha eminye imikhuhlane emzimbeni.

Imithi esezigubhini ezitshiyeneyo ezinye zinkulu ezinye njalo zincane. Imithi eyelapha abantu abagulayo ilapha imkhuhlane etshiyeneyo ngoba ibhaliwe ngamabala atshiyeneyo.

Amaphilisi siwanatha ngendlela ezitshiyeneyo. Kwesinye isikhathi umuntu ohamba esibhedlela egula bayamnika amaphilisi odokotela umuntu enganatha ezizwe esengcono uyayekela, kodwa odokotela bayabe bemqonqosele ukuthi amaphilisi awaphiweyo uwanatha aze ephele yikho ukuthi asebenze.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo njalo amaphilisi ayabe esemabhokisini evaliwe ukuthi angatshaywa ngumoya. Amabhokisi lawa ayabe evaliwe ebhaliwe ibizo lamaphilisi njalo kwesinye isikhathi kuyabhalwa lokuthi phakathi ngamanganani amanye ayabe engama 40 mg.

Ibhokisi elomuthi onathwa ngabantwana abancane imithi eminengi enathwa ngabantwana lapha emabhokisini kwesinye isikhathi iyabe ilemfanekiso yabantwana abancane njalo imithi le iyabe ivalelwe emabhokisini ukuze ingatshaywa ngumoya

Amapilisi amanengi esiwanathayo ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngakho kuya ngokuthi umuntu ubulawa yiwuphi umkhuhlane. Isikhathi esinengi ayabe esemabhokisini evalelwe ukuze engatshaywa ngumoya.

Ibhokisi elimhlophe elilezayeka ezigqokwa ngodokotela labomongikazi ezibhedlela. Izayeka lezi zilusizo kakhulu, ziyavikela odokotela labomongikazi emkhuhlaneni esiyithola emoyeni.

Abantu abagulayo bagula imikhuhlane etshiyeneyo njalo abanatha amaphilisi banatha amaphilisi atshiyeneyo Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo njalo iselapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu

Ukuqakatheka kwamabhokisi ayabe elemithi yikuvikela imithi ephakathi ukuthi ingatshaywa ngumoya njalo amabhokisi lawa ayabhalwa ibizo lomuthi ophakathi lendlela okumele abantu besebenzise ngayo umuthi.

Ibhokisi lomuthi elibhaliweyo phakathi ukuthi umuthi usetshenziswa njani njalo libhaliwe lebizo lomuthi ophakathi . Lokhu kuqakathekile ukuthi kubhalwe khona abantu bezabala bengakasebenzisi umuthi.

Okungamambodlela okuncane okusetshenziswa ngodokotela ezibhedlela okuyabe kulemithi phakathi, bayathatha ijekiseni bekhiphe umuthi ophakathi beyehlaba isigulane.

Amabhokisi alemithi yakule insuku ngabe siyithola ekhemisi kumbe siyiphiwa ezibhedlela amabhokisi lawa ayabe evaliwe njalo ebhaliwe lebizo lomuthi.

Itafula etholakala esibhedlela elombala onsundu, ilebhokisi elilomuthi phakathi elisetshinziswa ngoDokotela njslo ibhokisi leli libhaliwe ibizo lomuthi kanye lejekiseni yohlaba izigulane.

Abanye abantu abagula kakhulu esibhedlela uthole umuntu wakhona engasela mandla kukhona idiliphu odokotela abamfaka yona eyenza abe lamanzi njalo imnika lamandla ukuze umuntu akwanise ukuthi ahambe.

Imithi enathwa ngabantwana eyokukhwehlela iyandise ukuba semabhokisini ayabe evaliwe ukuze umuthi ungatshaywa ngumoya njalo ibhokisi liyabhalwa ibizo lomuthi lendlela okumele abantwana benathiswe ngawo.

Ibhokisi lomuthi elilembala eminengi. Ibhokisi libhaliwe ibizo lomuthi laphinda labhalwa indlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo. Abantu abanengi abalandeli izixwayiso ezibhaliweyo emabhokisini.

Igabha lamaphilisi elikhanyisela amaphilisi amanengi phakathi amaphilisi alombala oyi pink lilesivalo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka amaphilisi alapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ibhokisi lamaphilisi elibhaliweyo bevikele ukuthi amaphilisi aphakathi engatshaywa ngumoya. Akumelanga ukuthi amaphilisi etshaywe ngumoya njalo libhaliwe ibizo lamaphilisi.

Umuthi onathwa ngantwana abancane owokukhwehlela. Uyabe usebhokisini eliyabe libhaliwe ibizo lomuthi laphinda labhalwa indlela okumele abantwana benathiswe ngayo umuthi.

Ibhokisi lomuthi ophakathi kwetshubhu owokugcoba ngabantu abalezikhumba ezilumayo. Ibhokisi leli libhaliwe ibizo lamafutha labhalwa lendlela abantu okumele besebenzise ngawo amafutha.

Ibhokisi lomuthi elilompala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka ibhaliwe ngamabala amnyama ibhaliwe njalo lebizo lomuthi ophakathi lendlela okumele umuthi usetshenziswe ngayo.

Imithi yokukhwehlela iyimihlobohlobo etshiyeneyo eminye njalo iyabe isenza umuntu engawunatha umuthi wakhona alale isikhathi eside eminye njalo ungathi uwunatha uyahlala insuku ezimbili ube usupholile ukukhwehlela.

Imbodlela zomuthi ezimbili ngezomuthi wokukhwehlela eyinye ilesivalo esimhlophe eyinye ilesivalo esilithanga kukhona njalo amabhokisi alomuthi phakathi ovaliweyo, umuthi uqakathekile ukuthi uhlale uvalelwe ngaso sonke isikhathi.

Imbodlela yomuthi obizwa kuthiwa ngesikhiwa yiGaviscon ibhalwe ngamabala amhlophe imbodlela leyi ivaliwe ngesiciko esilombala omhlophe kuqakathekile ukuthi imithi yonke ngemuva kokusetshenziswa itholakale ivaliwe.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imithi imithi leyi eminye iyabe isemagabheni amakhulu amhlophe eminye njalo eminengi iyabe isemabhokisini avaliweyo nxa usuka kobo dokotela sebekubhalele umuthi uyaqonda kule indlu kukhona omongikazi abazafika bekuncedise.

Kwesinye isikhathi odokotela ezibhedlela bayakhohlwa ukusitshela ukuthi umuthi usetshenziswa njani kuqakathekile ukuthi sibale okuyabe kubhaliwe emabhokisini emithi esiyithengayo ngoba kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi kumele usetshenziswe njani

Abantu abasesibhedlela sabantu abagula ingqondo abesilisa kanye labesifazana, abahlezi emabhentshini bezofundiswa ngendlela okumele begcine ngayo izihlobo zabo nxa seziphumile lapha esibhedlela, umama uyachasisa umile.

Bagcwele abantu baya emkhankasweni wezempilakahle basemgwaqweni kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza Kuqakathekile ukubona abantu bephatheka emkhankasweni wezempilakahle lokhu kuyabanceda bayafundiswa indlela okumele bazivikele ngayo kweminye imikhuhlane.

abezempilakahle bahlezi esibhedlela sabantu abagula inqondo emabhentshini bagqoko impahla ezimhlophe bonke phezulu kukhona unkazana omileyo phakathi kwabo kukhona njalo ngemuva itanka enkulu emnyama eyamanzi.

odokotela abasebenzela esibhedlela zabantu abagula inqondo kwesinye sikhathi bayaxoxisana lezinye izisebenzi indlela okumele bephathe ngayo izigulane lezi ukuze zilulame masinyane zibuyele emakhaya.

Abantu abesilisa kanye labesifazana abahleziyo esibhedlela sabantu abagula ingqondo bahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe. Bayafundiswa ngendlela okumele bagcine ngayo izihlobo zazo ezikule indawo.

Abantwana abazijabuleleyo kuqakathekile ukuthi abantwana bethokoze lokhu kuyenza imizimba yabantwana ihlale ihlambulukile. Abanye bagqoke impahla eziluhlaza abanye bayabobotheka.

Abadala ngomsebenzi wabo wokunakekela abantwana kumele babathengele impahla ezikhudumalayo, bathole ukudla ngasosonke isikhathi njalo bahlale endaweni ezihlanzekileyo.

Kuqakathekile ukuthi kwesinye isikhathi abazali bethathe abantwana behambe labo endaweni ezinengi, lapho okuzabe kulemjingo abantwana abazabe bedlala kiyo kuyanceda kakhulu ukuthi abantwana kwesinye isikhathi bedlale imidlalo etshiyeneyo.

Umnawami ubedlalela eceleni kweziko. Bekule nkonxa eziko elamanzi abilayo. Inkonxa ichithekile yathela umntwana umzimba wonke wasubuka. Umama umgijimisele esibhedlela.

Isikolo lapho okugcinwa khona abantwana abancane omama abasebenzayo abasakukhulumi bayahamba besitshiya abantwana babo kuleyondawo nxa sebetshayisile emsebenzini bayadlula bethatha abantwana kukhona ababalisi abakhangela abantwana.

Abezempilakahle abasebenza esibhedlela owesifazana uthwele umntwana udokotela uhlola umntwana ukutshaya kwenhliziyo esebenzisa ithuluzi yakhe oyifake endlebeni.

Izikolo sezizavulwa abafundi abafunda behlala ezikolo sokumele bebuyele bathwele izikhwama sebelinde izimota ezibuya zibathwala zisiyabatshiya esikolo abanye sebekhala abafundi bekhalela abazali babo

Kwesinye isikhathi kukhona omama ababeletha abantwana esibhedlela inyanga zingakakwani. Abantwana laba bayagcinwa ezibhedlela beze bekhulakhule. Odokotela bayabebebahlola nsukuzonke.

Abantwana bonke abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi bayahlatshwa amajekiseni esibhedlela bavikelwa emikhuhlaneni ehlasela abantwana abancane efana le ndingindi.

Umntwana uselamaviki amabili esesibhedlela umntwana watshiswa ngamanzi abilayo wasubuka umzimba wonke umama lomntwana bavalelwa esibhedlela besenzela ukuthi umama akhangele umntwana.

Kuqakathekile ukuthi omama inyanga zonke bahambise abantwana ezibhedlela. Abantwana bayathontiselwa , abantwana bayahlatshwa amajekiseni bevikelwa kweminye imikhuhlane ehlasela abantwana abancane abasakhulayo efana labondingindi.

ukusetshenziswa kwama computer ama laptop kanye labo makahaa ekhukhwini kulula njalo kuyenza impilo zabantu zibelula phandle izinto ezinengi eziqakathekileyo bayazifaka kuma computer abo

Abantwana ababili abasesibhedlela abantwana laba baya gula abasenelisi ukuziphefumulela bodwa odokotela babafake amatube ancedisa abantwana ukuthi bekwanise ukuphefumula njalo omunye ubhaditshile isandla ulimele

Kulesikhathi lapho bonke abagulayo abalalisiweyo esibhedlela. Omongikazi labodokotela bayabe bebhoda behamba behlola izigulani lezi. Abantu abagula kakhulu bayalaliswa esibhedlela

Abezempilakahle abavalileyo amakhanda, bavala imilomo, kanye lamakhala, ngezayeka. Emihye imikhuhlane siyithola emoyeni, njalo . eminye siyithola ngokubamba. Yikho abezempilakahle, begqoka amagilovisi ezandleni.

Emncintisanweni okade ukhona umfundi uwe wakhubeka walimala idolo bamgijimisela esibhedlela kukhona insimbi odokotela abasebemfake yona lapha enyaweni ezamncedisa ukuthi nxa ehamba engezwa ubuhlungu obunengi.

Abantu abathathu, ababili ngumfazi lendoda. Umfazi uhlezi esitulweni uzithwele. Indoda ibambe umfazi emahlombe. Omunye ngowezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe, exoxisana lalaba ababili oqeda ukubahlola umkhuhlane we HIV, indlela okumele baziphathe ngayo, ukuze bangabanjwa ngumkhuhlane lowu.

Abantu ababili abasendlini egcwele imtshina. imtshina leyi abayisebenzisa uku hlola izigulane. imtshina emnengi ehlola imkhuhlane etshiyeneyo, kukhona njalo lomabona kude emdulini.

Abantu bezempilakahle nxa sokuthe kwaba lomkhuhlane osumemethekile elizweni oyabe usuhlasela abantu abanengi bayahlala phansi bebonisane indlela abangasiza ngayo abantu kulowo mkhuhlane.

Okunye ukudla esikuxhwayiswa ngodokotela ezibhedlela yikudla okuyakha umzimba njalo okwenza umzimba uhlale uhlanzekile ngaso sonke isikhathi ukudla lokhu kugoqela ama banana ama apple lama orentshi lokunye okutshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu behlale behlolwa imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni. Imikhuhlane egoqela umkhuhlane wetshukela, umkhuhlane weBP kanye lokuhlolwa igcikwane leHIV

Isigulane sihlezi esitulweni udokotela owesifazane ogqoke ijazi elimhlophe ihlola isigulane umkhuhlane weBP likhona ibhuku elikhulu phezulu kwetafula lapho ozabhala khona ngemuva kokuhlola isigulane.

Udokotela owesifazana owayehlala efisa ukuba ngudokotela ,sowaqeda izifundo zakhe zokuba ngudokotela. Ugaxe ithuluzi abahlola ngayo ukutshaya kwenhliziyo, ugqoke ijazi elimhlophe uzijabulele, uyabobotheka uveze amazinyo amhlophe

Udokotela uhlezi ehofisini yakhe uhlezi esitulweni esilombala omnyama ugqoke ijazi elimhlophe kuletafula elombala onsundu kule khompuyutha esetshenziswa ngudokotela ukubhala izinto ezitshiyeneyo ezomsebenzi.

Abantwana ababili, abagogekileyo, abahlezi ezitulweni. Owesifazana owezempilakahle udlala lomunye umbambe isandla, bakhangelene bajabulile bayabobotheka bobabili

Umntwana ulimele indlebe udokotela ogqoke ijazi elimhlophe uthwele umtshina esandleni uhlola umntwana endlebeni ubabawomntwana umile eceleni uyahlekelela

Udokotela wesilisa ogqoke ijazi elimhlophe omileyo eceleni komtshina olombala omhlophe kukhona njalo umbheda lapho isigulane esilala khona nxa sihlolwa ngodokotela.

Uselimele omunye selele phansi ababili abezempilakahle abagqoke okubomnvu bayamelapha abanye bamile babambe amaqolo sebedanile ngomunye wabo.

Owesilisa udokotela ohleziyo, ogqoke ijazi elimhlophe, lengwane emhlophe. Ezandleni uzivikele wagqoka amagilavuzi alombala omhlophe. Uhlezi endlini egcwele imtshina esetshenziswa ngodokotela ukuhlola izigulane.

Abesilisa ababili abamileyo, omunye ugqoke ijazi elimhlophe. Kulekhabothi elombala onsundu. Phezulu kwekhabothi kulomtshina omhlophe laba ababili abawubambileyo.

Owesifazana bayamhlola lapha emlonyeni ulezinyo elibuhlungu udokotela usebenzisa umtshina wakhe efuna ukubona ukuthi engalikhipha izinyo kumbe njalo engalifila ugqoke ijazi elimhlophe.

Amaqembu amabili adlala ibhola, sebemile sebedanile sebebambe amaqolo. Omunye wabo uselimele selele phansi, kukhona abantu be"Red Cross" ababili abagqoke amajazi amhlophe besiza lowo olele phansi.

Abantu abathathu abezempilakahle ababili ngabesifazana oyedwa ngowesilisa bonke bagqoke amajazi amhlophe ababili bakhanyele emtshineni bafundela ukusebenzisa umtshina olombala omhlophe.

Abazempilakahle sebelensuku ezintathu besesigabeni bafike bafaka itende lapho abantu ababuya bahlale khona nxa behlola imikhuhlane eminengi njalo bayafundisa labantu indlela okumele baziphathe ngayo

Izakhiwo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi esikubiza ngokuthi kusekhemisi .Isikhathi esinengi emdulini phezulu kuyabekubhaliwe ibizo lekhemisi Lokhu kwenzelwa abantu ababuya bedinga indawo kuba lula ukuthi bebone

Isikolo sabantu abafundela ukuba ngodokotela, kanye lokuthengisa imithi emakhemisi, bonke abantu laba bayahamba okweminyaka esikolo, kuqakathekile ukuthi abathengisi esibathola ekhemisi kube ngabantu abahambayo esikolo besiya kufundela ukuthengisa imithi etshiyeneyo.

Ekhemisi kuthengiswa imithi eminengi etshiyeneyo, iyabe isemabhokisini ngasosonke isikhathi, iyabe ifakwe ekhabothini elombala omhlophe, njalo emnyango nxa ungena ekhemisi phezulu emdulini kubhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Imnyango yemaphamacy ihlala ivuliwe ngaso sonke isikhathi ukuthi abantu abazothenga bengene bekhululekile lapho esithenga khona imithi nxa sigula uyafika utshele umthengisi we Phamacy umkhuhlane okubulalayo uyakuthegisela umuthi

Amakhemisi asegcwele abantu abanengi sebethenga amaphilisi eduzane abasahambi imango emide njalo kuhlala kuvuliwe ngasosonke isikhathi phezulu nxa ungena kubhaliwe ibizo lekhemisi.

Eminye imithi abathengisi bekhemisi bayala ukukuthengisela nxa uyabe ungelayo incwadi evela kadokotela. Kukhona njalo eminye imithi oyithengayo ngaphandle kwencwadi kadokotela.

imithi eminengi esiyithenga emafamasi iyabe isemabhokisini avaliweyo lokho kuyenzelwa ukuthi imithi ingatshaywa ngumoya njalo amabhokisi akhona ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi ophakathi

Abantwana abancane abasakhulayo ,bayahlatshwa amajekiseni ezibhedlela. bevikelwa emikhuhlaneni eminengi ehlasela abantwana abancani isikhathini esinengi .Omama bayakhuthazwa ukuthi behambe labantwana ezibhedlela besiyahlatshwa.

Ekhemisi kulekhabothi elombala omhlophe lapho okubekwe khona amabhokisi amanengi atshiyeneyo alemithi. Amabhokisi lawa elinye lelinye libhaliwe ibizo lomuthi ophakathi njalo aphinde abhalwa lendlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo.

Ikhaboti elombala omhlophe etholakala ekhemisi lapho ababeka khona imithi eyabe isemabhokisini amanengi atshiyeneyo njalo amabhokisi lawa avaliwe wonke abhalwa ibizo lomuthi oyabe uphakathi

Ezinye izihlahla akulasidingo sokuthi sitshona sisiya egangeni sisiyazidinga. Ezinye njalo ziyamila duzane kwamaguma ,duzane kwemiduli .Kukhona igedi eliphendiweyo. Abantu bayathatha amahlamvu ezihlahla lezi besiya zelapha .Abasebenzisa imithi yesintu.

Umnyango wekhemisi uhlala uvuliwe ngasosonke isikhathi ukuze abantu ababuya bezothenga bengene emdulini phezulu kuyabe kubhaliwe ibizo lekhemisi lezinye izinto ezitshiyeneyo lenombolo uyayithola nxa ufuna ukutshayela ekhemisi ucingo.

Ekhemesi kulapho esithenga khona imithi Kanye lamaphilisi lokunye okutshiyeneyo nxa ugula iminyango yekhemisi ilombala onsudu njalo kuyabe kulephetshana elimhlophe elinamathiselweyo emnyango elibhaliweyo

Kulezi insuku izibhedlela ezinengi azisela mithi, ngakho odokotela sebehlola izigulani bezibhalele ukuthi ziyethenga imithi emakhemesi. Kulapho abasilayela khona ngoba imithi yabo isemthethweni abayithengisayo.

Ekhemisi kulapho abezempilakahle abasilayela khona ukuthi siyethenga imithi. Kuthengiswa imithi eminengi etshiyeneyo eyelapha abantwana labadala njalo imithi yabo isemthethweni.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza egcwele amabhokisi amabhokisi lawa atshiyene okutshengisela ukuthi imithi ephakathi itshiyene njalo ilapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Umntwana oxubha amazinyo, umntwana ingcekeza akayithandi njalo uyazivikela eminye imikhuhlane etholakala ngokudla esikudlayo kumele amazinyo ehlale ehlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Umkhankaso wabantu bezempilakahle. Abafike esigabeni. Sebelensuku ezintathu. Bafike bafaka itende labo, elimhlophe. Lapho abelaphela khona izigulane. Kugcwele izitulo ezilombala omhlophe. Lapho abahlolwayo, abahlala khona.

Abantu bagcwele emkhankasweni wezempilakahle. Abezempilakahle kuletafula lapho abafake khona imithi yabo abalapha ngayo izigulane. Bagqoke amajazi amhlophe lamagilovisi ezandleni. Abantu babuye ngobunengi.

Abantu abasemkhankasweni wezempilakahle. Umama uthwele i mic uphiwe ithuba lokuthi akhulume abezempilakahle bambuze umbuzo ophathelane lemkhuhlane etholakala emacansini.

Abezempilakahle abafake intende elimhlophe lapho abahlezi khona behlola izigulane imikhuhlane etshiyeneyo. Izakhamizi zisukume ngobunengi ngoba zilatshwa mahala lapha akula mali eziyikhiphayo lapha, kodwa esibhedlela kulemali abayibhadalayo bengakalatshwa.

Abantu abasemkhankasweni wezempilakahle, kukhona lentsha esakhulayo. Kuyajabulusa ukuthola intsha iphatheka emkhankasweni wezempilakahle kunengi abakufundayo lendlela okumele baziphathe ngayo njengabantu abasakhulayo.

Abezempilakahle nxa besmkhankasweni, kuyasukuma omunye achasisele abantu. Uyabe ethwele umakhalekhukhwini wakhe esandleni, ngapha echasisa, ekhangela okunye kumakhalekhukhwini

Umkhankaso wabantu abezempilakahle basegcekeni endaweni elotshani obuluhlaza lezihlahla ezinkulu omama labo baba basukume ngobunengi bebuya emkhankasweni lowu bafundiswa izinto ezitshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu ngasso sonke isikhathi begeze izandla. Geza izandla laloba uqeda ukusebenzisa isambuzi kumbe usiyadlala laloba usuqedile ukudla uyabe uzivikela agcikwaneni amanengi.

Abantu abagcwele umgwaqo abaya emkhankasweni wezempilakahle. Abantu bayafundiswa izinto ezitshiyeneyo kuleyi indawo njalo abezempilakahle bayabe bebuza imbuzo. Abaphendula kahle bayaphiwa izipho.

Bagcwele abantu emkhankasweni wezempilakahle. Abanye njalo sebeze bemile, abanye bahlezi, kuletafula phambi kwabantu bezempilakahle, enkulu, elezigubhu zamanzi. Bayafundiswa abantu indlela okumele bezivikele ngayo emkhuhlaneni esigcwele elizweni.

Abezempilakahle asebelensuku ezintathu besesigabeni. Kukhona itende elilombala omhlophe lapha abagcwele khona abahlolela khona izigulane. Abantu balayinile, balayinele ukungena etendeni behlolwe.

Amankazana amabili agoneneyo asakhulayo asazijabulela njalo ezithokozisa. Abezempilakahle bayakhuthaza amankazana asakhulayo ukuthi kumele eziphathe kahle khona bengasoze behlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo.

Ithuluzi esetshenziswa ukuhlola amagazi abantu. Ithuluzi leyi isephepheni elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kanye laluhlaza okwesibhakabhaka isetshenziswa ngodokotela nxa behlola igazi lomuntu.

Abezempilakahle abapha omama labo baba .Omama babapha amaphilisi okuzivikela ukuthi bengazithwali .Obaba baphiwa amajazi abakhwenyana abawasebenzisa nxa besiya emacansini .Bezivikela emikhuhlaneni eminengi .

Eminye imikhuhlane ayelapheki, imikhuhlane efana labo AIDS.Kukhona amaphiisi anathwa ngabantu. Amaphilisi lawa awalaphi umkhuhlane lowo kodwa ayalalisa ukuthi umkhuhlane ungamemetheki emzimbeni.

Amathenisi alombala omnyama agqokwa ngabantu abagijimayo, amathenisi lawa ayenza abantu begijime kuhle njalo uyagijima ibanga elide uwagqokile.

Abantu abayenza ezemidlalo, kumele ngazo sonke iskhathi behambe kujimu. Kukhona isimbi okumele beziphakamise, ukuze imizimba yabo ihlale iqinile. Njalo abantu laba akumelanga betholakale beyizidudla kakhulu. Kukhona ukudla, abakudlayo okwenza imzimba yabo ihlale ilingene.

Isikhathi esinengi nxa kulemdlalo kumbe imncintiswano ezikolo kwandise ukubuya abantu bezempilakahle .Bayabe belamabhokisi abo alombala obomvu kumbe izikhwama .Lapho okuyabe kulamathuluzi abo abawasebenzisa nxa sokukhona abantu abalimeleyo abayabe bedinga uncedo ngokuphangisa.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo bayazelula ukuze imisipha ihlale ijayelekile njalo abantu laba akumelanga babe yizidudla kakhulu lokudla abakudlayo yikudla okwenza imizimba yabo ihlale iqinile njalo ihlanzekile.

Amanzi aqakathekile ebantwini abagijimayo kumbe abayenza imidlalo etshiyeneyo umuntu uyabe esediniwe umzimba uyabe usudinga amanzi amanengi ngakho abantu abagijimayo kumele behlale benatha amanzi amanengi.

Nxa kusenziwa imidlalo kuqakathekile ukuthi kunxuswe abantu bezempilalakahle. Bayabuya lamabhokisi abo ayabe elemithi phakathi . Lokhu kwenzela ukuthi kungaba lomuntu olimalayo athole uncedo ngesikhathi sokuphangisa.

Amanye amagcikwane acatshe emzimbeni ikhona imitshina esetshenziswa ukubona lawo mangcikwane imsebenzi yabo dokotela kulezi insuku ayikho nzima odokotela sebehle behlole abantu besebenzisa imitshina ehlukeneyo

Abantu abanengi abayenza ngezemidlalo etshiyeneyo, kukhona abanye abajimayo ukuze imizimba yabo ihlale ilingene. Bayabe bekhipha amafutha emzimbeni. Kuqakathekile ukuthi abantu abanjalo bazelule ngaso sonke isikhathi ukuze imisipha ihlale ijayele.

Ibhokisi elihamba lithwelwe ngababalisi kumbe abezempilakahle elilombala omhlophe. Liyabe ligcwele amathulusi kanye lezinto zokwelapha abayenza imidlalo. Abayabe sebethe bathi ukulimala kumele bathole usizo masinyane bengakagijinyiselwa esibhedlela.

Ezibhedlela odokotela basebenzisa imitshina eminengi nxa behlola izigulane kukhona umtshina owokuhlola iBP, kukhona njalo umtshina wokuhlola isisindo somuntu ogulayo minengi imitshina esibhedlela.

owesifazana uyazelula ukuze imsipha ihlale ithambile wenzela ukuthi nxa segijima imsipha ingavuvuki njalo abantu laba balemzimba elingeneyo akumelanga babe yizidudla kakhulu

I technology isiphucukile kulezinsuku kukhona omakhala ekhukhwini abasetshenziswa ngabantu ukubhala izinto ezinengi ezitshiyeneyo umuntu ayabe ezazidinga kusasa empilweni yakhe, uyazibhala kumakhala ekhukhwini.

Kulezi insuku kukhona ama khompiyutha asetshenziswa ngabantu. Bayabe bebhala izinto zabo eziqakathekileyo, okugoqela lamabizo ezigulane lemkhuhlane abayigulayo, bayabhala kulawo ma khompiyutha, njalo lemitshina ehlola imikhuhlane etshiyeneyo

Imtshina esetshenziswa esibhedlela ngodokotela, imtshina leyi ihlola imkhuhlane etshiyeneyo ngoba layo kayifanani njalo isikhathi esinengi imtshina leyi isebenzisa amagetsi. Nxa amagetsi engekho odokotela abenelisi ukusebenzisa imitshina leyi.

Owezempilakahle uthwele umtshina esandleni uhlola umtwana amehlo umbambe ikhanda uletafula duzane kwakhe elombala onsundu uhlezi esitulweni esilombala omyama

Imitshina esetshenziswa kulezi insuku esibhedlela ngodokotela. Eminengi imitshina ilamavili phansi, udokotela uyakwanisa ukuwufuqa sesiya kwesinye isigulane njalo eminye imitshina iyabe ilabomabonakude phezulu

Isigulane silele embhedeni. Abezempilakahle bamile. Abagqoke amajazi amhlophe. Kukhona njalo lomtshina eceleni, abawusebenzisayo, ukuhlola isigulane esileleyo.

Umtshina esiwuthola esibhedlela, phezulu umtshina ulomabonakude. Nxa udokotela ehlola isigulane uyabe ekhangele kumabonakude njalo umtshina lowu uyakwanisa ukuthi uwufuqe ulamavili.

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesithu, imizimba yabo iqiqnile, asobantu abahlala begulagula. Njalo kababanjwa yimkhuhlane eminengi etshiyeneyo. Imithi yesithu ilamandla kakhulu empilweni zabantu.

Abantu abanengi lokhe bezasebenzisa imithi yesintu nxa begula. Lokhu bakuyenza ngoba ilula ukutholakala akufani lamaphilisi. Amaphilisi asethengwa kulezinsuku. Ngakho abantu baziqinela emithini yesintu

Okunye ukudla kwesintu okulinywayo emakhaya okwenza imizimba yethu ihlale ihlanzekile njalo iqinile kugoqela imbhida amakherothi amatamatisi lokunye okunengi.

Imithi yesintu isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye bayafaka izigojwana ezigubhini, bethele amanzi, umuntu ehlale insuku ebesebenatha. Abanye njalo bayawomisa amahlamvu, bewagige, besebenzise sokuyimpuphu.

Imithi yesintu yelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, ungasebenzisa amahlamvu ezihlahla kumbe usebenzise impande zezi hlahla. Abanye njalo ngaba sebenzisa amaxolo ezihlahla.

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu aluhlaza, esisithola egangeni siluncendo kakhulu empilweni zabantu abathi nxa begula besebenzise imithi yesintu. Amahlamvu lawa ayelapha kakhulu emuntwini ogulayo.

Izihlahla ezigcwele egangeni zimile yonke indawo njalo ziyabe zilamahlamvu aluhlaza ezinye njalo ziyathela amahlamvu alithanga konke esithola egangeni kuyelapha kakhulu kungumuthi wesintu okuqakathekileyo yikubakwazi ukuthi isihlahla esithile selapha umkhuhlane onje

Ezinye zezihlahla esizithola egangeni zilemikhuba aziphombukubanjwa laloba yisiphi isikhathi izinyanga nxa zisiyagebha imithi yesintu zivuka ekuseni ilanga lingakaphumi lithi ilanga liphuma bayabe sebephenduka emakhaya sebeqedile

Abantu kuyadingela ukuthi babezazi izihlahla ezigcwele egangeni ukuthi zilapha iphi imikhuhlane umuntu uyacina ethatha isihlahla esilobungozi ecine esesifa ngoba engakwazi ukuthi sisebenzani

Abantu abasebenzisa imithi yesintu nxa beselapha abantu abagulayo esibabiza ngokuthi yizangoma kumbe inyanga lapho uthola imithi eminengi ngoba yiyo abalapha ngayo abantu abagulayo.

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu basebenzisa ikakhulu amahlamvu ezihlahla , amahlamvu ezihlahla elapha eminye imkhuhlane , abanye njalo bawasebenzisa njalo eluhlaza abanye bayawawomisa bebesebewachola abe ngumuthi wempuphu , sebefaka etiyeni nxa benatha

Ukuqatheka kwemithi yesintu esilungisiwe yafakwa phakathi kwamabhokisi ,abanye bayasebenzisa injalo ingamahlanvu loba impande.

Silokhe singawalahli amasiko, silokhe sisazelapha ngemithi yesintu. Njalo imizimba yethu ihlala iqinile ngasosonke isikhathi, asiphongugulagula njalo asiphonguhlaselwa yimikhuhlane.

Eminye imithi enathwa ngabantu kulezi insuku, iyenziwe ngemithi yesintu beyifake ezigubhini ezimhlophe kumbe beyenze amaphilisi ayabe esemagabheni amhlophe, iskhathi esinengi isigubhu esiyabe senziwe ngomuthi wesintu bandise ukufaka umfanekiso waleso sihlahla esigubhini.

Amasiko asikawalahli silokhe sisasebenzisa imithi yesintu okhokho bethu abatshiya besifundise yona. Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni ezinye zakhona ziyelapha eminye imikhuhlane.

Amahlamvu ezihlahla ikakhulu isihlahla se lemon lese guava aqakathekile kakhulu nxa umuntu ebulawa ngumkhuhlane wokukhwehlela uyawabilisa ube usunatha umsobho, umsobho lo uyalapha isifuba esibuhlungu.

Abantu abanengi bayahamba egangeni besiya thatha amahlamvu ezihlahla ezithile bebuye befike bewabilise ekhaya benathe umsobho wamahlamvu ezihlahla lezi uyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni.

Abantu abasemasimini, abagqoke izikipa eziluhlaza, abanye njalo bagqoke izikipa ezimhlophe. Kugcwele izihlahla zechena lapha emasimini. Ichena lingumuthi omkhulu kakhulu empilweni zabantu. Liyelapha njalo lezifuyo esizithola emakhaya.

Eminye imithi yesintu asebeyisebenzisa belungisa amafutha okugcoba. Amafutha lawa ayabe esetshubhini emhlophe. Agcotshwa ngabantu abalezikhumba ezihlala ziluma ngasosonke isikhathi kumbe eziphuma amaqubu.

Ukuqakatheka kwemithi yesintu kulezi insuku, sebesenza amafutha okugcoba, ngemithi yesintu, ayabe ephakathi kwamatshubhu amhlophe, amanye njalo esemagabheni. Okuhle yikuthi bayafaka umfanekiso wesihlahla esiyabe siyenze lowomuthi wokugcoba.

Abantu bagula imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Kukhona abantu abalomkhuhlane ngesikhiwa esiwubiza sithi ngama fibroids. Umkhuhlane lowu ulatshwa kakhulu ngemithi yesintu, amaphilisi awancedi ungaze uwanathe, kudingakala ukuthi usebenzise imithi yesintu.

Imithi yesintu ilamandla kakhulu nxa usebenzisa kungamahlamvu kumbe impande loba amaxolo, nxa sebethe bayihlanganisa leminye yesikhiwa sebesenza amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo.

Eminye imithi yesintu esiyisebenzisa nxa sigula, kudingeka ukuthi umuthi wakhona uqale uwubilise. Uthi usunatha. Ukuze ubelamandla amanengi. Ungabilisa impande zezihlahla, kanye lamahlamvu.

Owesilisa otholakala edolobheni kukhona isitolo olaso esithengisa imithi yesintu. Imithi leyi iyabe isifakwe emagabheni amakhulu amhlophe alezivalo eziluhlaza kumbe ezilithanga. Eminye njalo iyabe isemabhokisini kumbe emambodleleni.

Abantu abanengi yikho bethanda ukuzisebenzisela imithi yesintu abayithola ezihlahleni. Amahlamvu, imphande kumbe amaxolo. Ngakho eminye imithi yesintu nxa sebeyi hlanganisile ngeyesikhiwa, bayenza amapilisi, amapilisi la alamandla ukudlula amahlamvu.

Eminye imithi yesintu sifakwa emagabheni amakhulu. Kwesinye isikhathi uyayithola injalo isemagabheni, ithengiswa emadolobheni. Abantu abahlakaniphileyo sebezenzela imali ngokuthengisa imithi yesintu.

Eminye imithi yesintu esiyisebenzisa kulezi insuku .Layo isifakwa emabhokisini .Amabhokisi lawa ayabe eyimihlobohlobo etshiyeneyo njalo ebhaliwe ibizo lomuthi lendlela okumele umuthi usetshenziswe ngayo .

Itshubhu elombala omhlophe elamafutha okugcoba. Amafutha lawa asetshenziswa ngabantu abalezikhumba ezilumayo njalo amafutha lawa ayenziwe ngeminye imithi yesintu sebeyihlanganise lemithi yesikhiwa.

Kulezi insuku imithi yesintu isifakwa emagabheni amahle angaba ngamagabha okugcoba kumbe njalo okusetshenziswa ngomama nxa begeza inwele zabo ukuze zikhule kakhulu okuhle ngalawo magabha ayabe elomfanekiso wesihlahla esiyabe sisetshenziswe kusenziwa amafutha lawo

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu lokhe kusanda kusiya phambili abanye sebeze beyithengisa iyabe isifakwe emabhokisini eminye njalo isifakwe emambhodleleni abantu sebezenzela imali abantu abanengi sebezelapha ngemithi yesintu ngoba iyaqinisa umzimba.

Izihlahlakazana esizithola egangeni ziyatshiyana ezinye zilamahlamvu amancane ezinye njalo izihlahla ziyathela izithelo ezidliwayo ezinye njalo izihlahla siyazithola emakhaya bayazihlanyela. Izihlahla ezihlanyelwa emakhaya zigoqela izihlahla zamalemoni lezamagwava. Zilusizo kakhulu empilweni zabantu emakhaya ziyelapha eminye imikhuhlane.

Eminye imithi yesintu isifakwa emabhokisini imithi leyi iyabe iyenziwe ngamahlamvu ezihlahla . Kwesinye isikhathi kuyabe kusebenze impande loba amaxolo ezihlahla.

Kulezininsuku amafutha okugcoba eseyenziwa ngemithi yesintu amanengi ayabe ehlanganisiwe leminye imithi yesikhiwa amafutha lawa agcotshwa kakhulu ngabantu abalezikhumba eziphuma izilonda.

Amafutha okugcoba ayenziwe ngesihlahla esisithola egangeni kokubizwa kuthiwa lichena. Amafutha lawa aphakathi tshubu emhlophe njalo kulomfanekiso wechena. Ayabe esehlanganiswe leminye imithi yesikhiwa.

Imithi yesintu iyabe isezigubhini ezitshiyeneyo, ezinye zilombala olithanga, ezinye njalo zilombala omhlophe. Isikhathi esinengi izigubhu lezi bayafaka isihlahla abayabe besisebenzisile besenza umuthi lowu.

Izihlahlakazana esizithola egangeni ezinye ziyathela abantwana abadliwayo ezinye amaluba. Zonke izihlahlakazana lezi ziyelapha kakhulu. Kukhona abalima ijinja legalikhi iyanceda kakhulu emuntwini obulawa yisifuba nxa ekhwehlela.

Umuthi wabomama ophakathi kwetshubhu emhlophe. Abageza ngayo inwele ukuze inwele zihlale zihlanzekile .Njalo uyakhulisa inwele zabomama. umuthi lo usetshubhini emhlophe, uyenziwe ngemithi yesintu etshiyeneyo. Ibhaliwe ngamabala aluhlaza itshubhu.

Eminye imithi yesintu esiyisebenzisayo iyabe isigigiwe isiyimpuphu eyinye njalo siyayisebenzisa injalo ingama hlamvu kwezinye izikhathi sithathe izithelo zezihlahla ezitshiyeneyo konke kulusizo kuyelapha

amafutha agcotshwa kakhulu ngabo mama amafutha lawa agcotshwa emlonyeni omama bayakwanisa kakhulu njalo ayenziwe ngeminye imithi yesintu njalo iyabe isihlanganiswe lemithi yesikhiwa

Ukuqakatheka kwamahlamvu ezihlahla amahlamvu lawa ayelapha abanye bayawasebenzisa enjalo eluhlaza, umuntu ethontisele umsobho wamahlamvu esilondeni abanye njalo ngabawabilisayo, abanye njalo ngabawa womisayo bewachole kube yimpuphu.

Imithi yesintu ethengiswayo, isezigubhini ezincane lezinye ezinkulu. Imithi le iyizigojana ithelwe amanzi. Abantu abasebenzisa imithi leyi imizimba yabo ihlala iqinile ngasosonke isikhathi.

Abantu abanengi basebenzisa imithi yesintu ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye babona kungcono ukuthatha amahlamvu befake ezigubhini bethele amanzi benathe. Abanye njalo amahlamvu bayawawomisa bewasebenzise eseyimpuphu.

Amahlamvu ezihlahla, kumbe impande, loba amaxolo, lokunye okunenginengi, yikho esiyenza ngakho imithi yesintu esithi nxa sigula sizilaphe ngayo njalo ilula ukutholakala.

Ezinye izihlahla sizithola eceleni kwendawo lapho okuyabe kugcwele khona amanzi njalo ezinye ziyabe zilamaluba izihlahla lezi kubalula ukuthi umuntu athathe impande ngoba phansi kuyabe kumanzi zisuphuneka lula , impande zezihlahla lezi ziyelapha eminye imikhuhlane.

Amahlamvu ezihlala aluhlaza tshoko, amahlamvu lawa ayanceda kakhulu ebantwini abagulayo. Abantu lokhe besasebenzisa imithi yesintu kulezi insuku. Abanye ngabathatha amahlamvu, abanye impande abanye njalo bathatha amaxolo ezihlahla.

Abantu abasebenzisa imithi yesintu, imzimba yabo ihlala iqinile ngaso sonke isikhathi ngoba imithi leyi iyanceda kakhulu, iyaqinisa imzimba njalo iyavikeleka umzimba kweminye imikhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilakahle abasemasimini abagqoke izikipa eziluhlaza lapho okugcwele khona isihlahlakazana zechena ichena liyanceda kakhulu impilo zabantu kanye lezifuyo ichena liyelapha umuntu olezilonda ungafaka ichena esilondeni isilonda siyaphola

Abantu abalokhe besasebenzisa imithi yesintu kulezi insuku. Imithi yesintu abantu abanengi bayayisebenzisa ngoba ilula ukutholakala njalo iyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni iphele du ingaphindi ivuke.

Okunye ukudla kwesintu okufanele ukuthi sikudle okuyenza imizimba yethu iqine njalo ihlale ihlanzekile ngaso sonke isikhathi kuyayakha njalo umzimba ama avocado, amabanana, amacarrots lokunye okunengi.

Abantu abanengi sebethengisa imithi yesintu. Bayayifaka ezigubhini bethele amanzi. Njalo eminye bayithengisa iyizigojana, kukhona lamankomitsho umuntu uthenga umuthi ahle anathe.

Umama ngumuntu ozelapha ngemithi yesintu nxa egula. Uyahamba egangeni eyethatha amahlamvu ezihlahla ezithile, ebuye lawo ekhaya efike ewawomise abesewachola. Ebesesebenzisa sokuyimpuphu.

Amahlamvu ezihlahla kumbe impande loba kungaba ngama xolo esikusebenzisayo nxa sigula ,konke lokhu sikuthola egangeni ezihlahleni zemvelo ezimila laloba kuyiphi indawo.

Abantu lokhe bengakalahli amasiko, abantu bakudala babezisebenzisela imithi yesintu, babengayi ezibhedlela ngoba izibhedlela zazikhatshana. Lakhathesi kukhona abantu abalokhe besayisebenzisa leyo mithi, imizimba yabo iqinile.

Amahlamvu ezihlahla ezithize ezitholakala egangeni amahlamvu lawa abantu abanengi bayazelapha ngawo abagulayo abanye bawasebenzisa enjalo eluhlaza abanye njalo baqala bewawomise.

Ezinye izihlahlakazana esizithola egangeni ezilamahlamvu aluhlaza lamaluba amhlophe , konke izihlahla lamaluba kuyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni yabantu abagula imkhuhlane etshiyeneyo

Isihlahlakazana esisithola egangeni esilamaluba alithanga. Sona silamahlamvu acijileyo aluhlaza. Isihlahlakazana lesi silusizo kakhulu empilweni zabantu abasebenzisa imithi yesintu.

Emadolobheni kukhona indawo lapho osokuthengiswa khona imithi yesintu iyabe iphakathi kwamasaka amhlophe eminye njalo isemabhakedeni iyizigojwana eminye njalo iyabe iwonyisiwe eminye njalo iyabe igigiwe.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni uyazithola zilama hlamvu aluhlaza tshoko okutshengisela ukuthi izulu liyana zithola amanzi akwanileyo njalo yiso isikhathi eziqakathekileyo esokuquphuna impande ngesikhathi sezulu phansi kuyabe kumanzi kungawomanga ziquphuneka lula impande.

Imithi yesintu siyisebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo , eminye njalo iyabe idinga ukuthi umuntu aqale ebilise impande ezihlanganiswe lamahlamvu ezihlahla athize senatha , eminye njalo siyisebenzisa injalo izimpande

Balokhe bekhona abalokhe besasebenzisa imithi yesintu kulezinsuku. Umuntu angaze agule njani akayi esibhedlela ubona kungcono ukuthi ahambe enyangeni .Inyanga yizo ezilapha abantu zisebenzisa imithi yesintu.

Abantu abanengi abasebenzisa amahlamvu ezihlahla abanye njalo bengasebenzisa impande abanye ngabasebenzisa amaxolo kukhona njalo ezinye izihlahla ezithela izithelo ezidliwayo ezenza imizimba yabantu ihlale iqinile njalo izithelo lezi ziyavikela abantu emikhuhlaneni etshiyeneyo

Amahlamvu ezihlahla esiwathola egangeni, ayelapha eminye imikhuhlane, njalo kakusiwomahlamvu wodwa. Kanye lempande zezihlahla. Kwesinye isikhathi lamaxolo ezihlahla, alusizo kakhulu, ebantwini abasebenzusa imithi yesintu.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni ziyabe zilamaxolo izihlahla somnganu silamaxolo abantu ababuya bezowathatha besiya wasebenziswa ikakhulu abantu abangomama abasanda kubeletha amaxolo ayelapha kakhulu iqolo labomama.

Umama osebenzisa imithi yesintu nxa eselapha abantu abaguleyo kugcwele imithi yesintu eminengi phambili kwakhe eminye njalo isigigiwe yaba yimpuphu ilombala oluhlaza eminye njalo ilokhe isasengamahlamvu